Waa meel laami ah taagan shaqaalo iyo hal gaari baluug ah lugihiisana madow ah.

Waa guri hortiisa taagan gari katarabil ah katarabilka waa jaalo lugihiisa waa madow

Halkaan waxaa fadhiyo gabdho imtixaan ku jiran waxay wataan xijaan jaalo ah iyo xijaab cadeeys ah waa xijaab dugsi sare ah iyo dugsi dhaxe qatan

Halkaan waxaa yaalo fuul fuulkana waxaa ku dhexjiro kabsar caleen halkana waxaa yaalo saxan kaloo cadan saxankana waxaa korsaaran muufo